Noba la dɔɔ gyoŋgyoleŋgyo a kogli zie a sɛllɛ tepuuri a teere puuri mine waa la doɔre ka a mine meŋ waa zeere a noba toore la ba nuure ka ba zuree tuŋ tuŋ.

Dɔɔ la dɔɔ gyoŋgyolenŋgyo a gyɔnnɔ vuu ka koleebilpelaa kaŋa biŋ o nimitɔɔre bibiiri meŋ zeŋ la o lomboreŋ a kaara bonne na o naŋ erɛ a bibile kaŋ ba su kparoŋ kaŋa meŋ taa la waayɛre mine o nu poɔŋ ka a bie kaŋ meŋ are a ba naŋ kaara na puoriŋ a pɛgle bie o lomboreŋ dɔɔ kaŋ meŋ are la o lomboreŋ a meŋ ti a o seɛ.

Lɔɛ yaga la ka vuu di kyɛlɛɛ kyɛlɛɛ ka zoore be a zu soga sobiri be la a nu gɔɔ sɛŋ ka lɔre zoro a sobiri zu saambɔɔte pelaa kaŋ meŋ gaa te are la a nimitɔɔreŋ noba meŋ kyɛnɛ la a sobiri zu.